Noba la lantaa yaga lɛ ka ba yaga zie su kparre sɔglo ka ba mine piri nimikyaane kyɛ ka ba mine are kyɛ ka ba mine ziŋ dɔɔ kaŋ are la ba zaa niŋe sɔgɔ a gbi dumo ka a dɔɔ puoriŋ kūū ūū daga be la be.

Kõɔ la gaŋ ka bibilii be a kõɔ noɔr poɔ a geŋ geŋ ɔnnɔ a kõɔ. Kaŋ zaa maŋ taa la Kɔŋ-ɛŋ orɔba ka kaŋ be a sonsogleŋsogɔ ka o orɔba e buluu ka kaŋ meŋ naŋ sugluu ka o orɔba e pelaa, kyɛ yi a ba puoriŋ ka piiri gaŋ a be.

Sola panɛl la biŋ teŋɛ ka kaŋ biŋ kpɛgele ka bie kaŋa su kpare sɛgelaa are a lomboriŋ kyɛ vũũni ka o nuuri ti teŋɛ kyɛ ka nyɔge a sola panɛl lamboriŋ. Lɔɔre baateɛ ane moto baateɛ biŋ biŋ la be.

Lɔzeɛ la are ka a niŋe fogiri fogiri a niŋe soga, lɔpelaa kaŋa meŋ gelee la aa e pelaa. A lɔpelaa niŋeŋ dɔɔ kaŋa are la be a tori o zaa. A yi a dɔɔ niŋe ss… fẽẽ lɔre kaŋa are la be a e lɔre pelaa.

Kuree la gyeregyere taa yaga lɛ. Dɔɔ ka zeŋ la a kuri lamboriŋ a vɔgela zu… taŋkpogili pelaa, dɔɔ kaŋ meŋ are la de a suli zu kyɛ meŋ vɔgele taŋkpogili. A dɔɔ lamboriŋ lɛ kuri wogi kaŋa yi la teŋɛ soga do saa. A kuruu puoriŋ, mansini biŋ la be ka o zu e zeɛ

Dͻͻ la vuuni are. o su la seŋgelԑnte sͻgelaa. Sola panԑl biŋ la a o niŋe sogͻ. A o lomboriŋ, lͻԑ ne moto bateԑ biŋ la a be. A o puori poͻ, noba mine bayi lanne are la daŋkyini poͻ. Mõͻ buli gyeere la a zie.

Teŋkpoŋ poɔ la ka lɔɛɛ yɛ gaŋ pelɛmpelɛm, kyɛ kaa mine meŋ ŋmɛgele ŋmɛgele. Kaa mine meŋ di vūū, kaa zie meŋ waa bomm ma lɛ. Ka lɔɛ yɛ zoro a sokoɔraa zu. A yi gaa a nimitɔɔre ŋaa seŋ, teɛ kaŋ meŋ are la a be, kaa lɔɛɛ mine meŋ do gaa zoro a teɛ puoriŋ.

Bondi parɛɛ parɛɛ la ka ba maale a kale lantaa pilati yenaa poɔ. Bɔɔdeɛ, waakye, taaleɛ, gyɛlee, gyɛnlee, ane vaare, ba pᾱᾱ de la setiu dɔgle a zuŋ.

Teŋɛsogɔ la kaa zie waa salansalaŋ kyɛ ka lan-peɛɔle tuul tuuli ka dɔɔ kaŋa are su kparepelaa a zɛge o gbɛre a o niŋesogɔ dɔɔ kaŋ meŋ are la be ka noba are o puoriŋ ko su kparepelaa, kyɛ meŋ yagere.

Fentendigilii deme are la kyɛnse zu. Bazaa e la dɔbɔ, ba su banuu su la kpare yaayi. Ba tɛtɛ la soolare a kyɛnse zu, hama biŋ la a ba lomboriŋ. Kaŋa zuunee la, kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ, ba mine meŋ are dendeŋ.

Nasaalba la nantaa dɔba ane pɔgeba. Ba mine vɔgele zupilipeɛle kyɛ su kpare tevaare. pɔge kaŋa naŋ be a sonsogelensogaŋ a kyeele o nyuu su la kpare oogeŋgyi. A ba puoriŋ lɛ mansin kpoŋ kaŋ meŋ te are la be tɔɔre zaa.

Dɔba la zeŋ zeŋ teŋɛ. Ba mine e la neŋkponni, ka ba mine e bibiiri. Ba kaŋa zaa maŋ su la kootu kyɛ toore nu woore. A neŋkpoŋ kaŋa naŋ zeŋ a Bibilii sasolisogɔ su la kootu pelaa, kyɛ ka kaŋa meŋ nu gaa sãã a koglaa seŋ kyɛ ka tepuurii gyeere ba.

Pɔge la zeŋ dakoge zu, kyɛ le o zu ne deeko. A o nudoloŋ lɛ, roba buluu kaŋ bebe, kyɛ koo taa soɔ, a ŋmaara waar. A o nimisɔgɔŋ lɛ, wakyeene bee pelate poɔ, ka kolpɔɔte biŋ kɔge, ka selba doglaa kolpɔɔte zuŋ, kaa bonyaaraa laraa selba poɔ.

Benditɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ la lantaa pileti poɔ, mui be be, ka taaleɛ be be, ka gyɛnlee be be, ka nɛne be be, ka setiwu dɔgle, ka vaare meŋ Lanne a koglaa kaŋ. 13400

Bibilii la zeŋ kyeɛle kuree dare zu sigi gaa tɔ, a dɛle dankyini. Ba e la bibiiri bayɔpoi. Bayaga zie zaa su la kaaya fare. A ba niŋe sogɔŋ, bɔtɔre mine gaŋ la be, rɔba ŋmarema ane kɔŋkɔzagra gaŋ la be.

Nobɔ la be kyɛnse zu. Ka tolapanɛl tɛtɛ a kyɛnse zu, kyɛ ka ba mine zeŋ ka ba mine are, ka ba mine vunni, ka ba mine go, kyɛ ka ba mine vɔgele hɛlmɛl doɔre. Ka hama meŋ par a be.

Bibilii banaare la are kõɔ poɔ. Ba zaa narɛɛ la ka ba ɔŋ kõɔ. Kaŋ zaa taa lɔɔ koŋ ɔŋ bon. A sensolesogɔ den na zeŋ la teŋɛɛ, kyɛ kaa banɛɛ zaa go go. A ba puori seŋ zaa e la piiri kyɛ kaa ba niŋe se meŋ e a kõɔ.